Supamaket, ɗum lumo on nyamata be jemma be nange. Nde a yahi pat a tawan ɓe. Wala ko a haɓata haa lumo mai. Mauɓe-mauɓe ɗo wara soda kareji, ko ɓe mari haaje haa totton. Be jamma on ɗo bo ɓe hoosi hoto man.

Saare on ammaa nyiɓaalo may timmiday, nda maacin ɗo jooɗi sera, nda dammugal, nda winndo ,ɗon junngo nyaamo ,ɗon junngo nano. Nda penti may, ɓe waɗi pawne fere fere, ɗon daneejum, ɗon accolo ,ɗon kala leddi ammaa naa sosay ba. Nda ɓe ɗo waɗi varannda sitepdawun. Nda bo ɗon leddi, haa diga leddi a ƴaɓɓa barannda wala koowa haa babal may

Goɗɗo oɗɗo jodi joggi baggu. Oɗo joɗi ha leɗɗi. O fortai kosɗe mako o noibai bo. Oɗo waɗi ifinere oɗo fiya baggo majom ha bawomako bo ɗon sare. Nɗa jamɗe jamɗe ɗo wafi.

Kuyitaje ɗo shiryi har be va'ini gotel hadow gada mai bo.

Ors ɗum lekki on kanju bo ɗo naftira ɗo ha riwam tuta, ɗo nafa ngam de'itina ɗo walla sosai, ko debbo ko bingel ko gorko gaba ɗaya ɗo naftira be ors.

Lisa ɗo naftira ha fresh, ac, be tv ɗo fadda ngam ta vonna to hitte lantarki ɗuɗi ko ma waɗi low ɗo habda foda hitte mai ko usta hitte majum, boɗɗum massin ɗo waɗa protectin ta vonna na'ura.

Leeso leeso kaatako ɗo we’itigo ha leddi wala katifa, launi leeso mai koolo boonvita on. Nden bo ha hoore leeso mai ɗon ɗo dedi ɗo zaani boks boks ha boks mai ɗo danejum didi mai bo kaala bonvita.

Hore leso be wol drop, hore leso ni ɗo wali ɗo wol drop laran hore leso ɗo mil kolo vi danejum on ha lesni jalbe o joɗi bo ha leddi.

Hore debbo oɗo mori morɗi siuɗum siuɗum sitayel ɗo rufiti gasa mi amma gasa mi sei ɓe moɓi be wartir ɗum gotel rufi borni ta gowal buluni debbo man gawon bo modo titini hobbudu mako tan ha larata.

Kuje he'ugo, karot kokumba be tinƴere, ko nandi bannin, be kabej. Ɗo he'a ngam wartira ɗum perpeton. Ɓe ɗo naftira ha defugo, he ɓa ɓe siwta nafturgo be laɓi, boɗɗum masin.

Screw Driver, ɓe ɗo naftira ɗum haa fistugo not ko maa haɓɓugo not a wawan a fista not reediyo a haɓɓa gera reediyo man a haɓɓa rediyo, koo fanka bannin a waawan afista a haɓɓa a bo’itina vooɗa a lora a haɓɓa, boɗɗum masin haa fistugo bee haɓɓugo not

Adebto jei nafturgo usb on ɗo, na jei nafturgo hoore chaja ko kuje feere ba, naa jei hoore chaja me boda dimdo sarbiti ha leddi adebto jo jogimi je naftorgo us b do don mo jogi a ma kulo balejumi do naftuda dum hawa hautugo chaji waya una fo

Mase ɗiɗi ɗo nder pilet ha ɗakki mase mai ɗon fulawa. Mase boɗɗum masin, ɓe ɗo waɗa mase be marori, be nyebbam, be yis, be bekin pawda. Ɓe ɗo jilla ɓe tamsa mase mai ɓe hokka ɓukkoi sadaka ɗo nyama ɗo joga redu sosai.

Himɓɓe tati debbo gotel worɓe ɗiɗi, ha nder worɓe ɗiɗi ɗo gorko gotel ɗo waɗi hufinere ɓalejum ni, den bo ɓe ɗo dari dou ɓe tati ɗo, debbo ɗo ɗo chaka maɓɓe, debbo debbo me ɗo jogi kondo.